sumuda sumudaho yineemmohu mitte dagaha woy mittu manchiha aymasi kulannoha ikkanna sumudu wolu manchi sumudinni horontanni dixaadannoho baxxinoho

elekitiroonikise elekitiroonikisete yinanniti duuchu dani uduunne ikkanna lawishshaho silke kaameera telewizhiineoo kuri baala ganba assine elekitiroonikisete.

Ama'no, ama'note yinanniti mitu manchi Magano'yati woyi gatisanoe yee hedanoha hiikkorichono ama'ne Maga'no'yati yaa ama'note.

Seesaho yinannihu mittu manchi uddire biifanno garaati yaate qoleno mittu manchi mitte hajara woy sarge heedhusiro ikkara dandaanno.

Daganna maate, daganna maate yinanniti duuchu dani dagana maate heedhano ,dagate yineemmoti mite gobbara heedhanota duucha manna ikkanna, maatete yineemmoti fiixima noonsareti

amma'no. amma'note yaa mittu manchi anera kaa'lannoe woy ikkannoe yee hedannoricho amma'nano gara amma'note yine woshshinanni gobbankera duuchu dani amma'no no

muro murote yinayiiti manchi beettira sagalimmate hossannota ikkitanna duucha woyiite murotewiinni afi'neemmoti sagale laalote

baatate ofollanna xagge baatote ofolla duchu dani baatote ofolla no lawishshaho gottiima, itaalashshonna alillitte konni daafira duuchu dani baatate ofolla heera manchu beettira lowo garinni

muronna laalote yinanniti murote yinanniti mittu kaashshi kaanseenna fule jawa laalo kalaqiriro murote yineemmo muro manchi beettira lowo horo afidhino.

Kalaqona qoxesa kalaqonna qoxesaho yinemori kalaqonna kaliqi kalaqinori balla ganba asine kalaqona qoxesaho yinani kunino qoxesu duchu danihu sadda haqqe batote ofoliti

Mininna biirote uduunne mininna biirote uduunne yineemmohu mini uduunni mine horoonsi'nanniha ikkanna biirote uduunni kayinni biirote horoonsi'nanni uduunneeti

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada ,mini saada mine afantanotta ikkittanna dubbu saada kayinni dubboho heedhanoreti lawishsha Amboomi Doobichu

biifisa biifisate yinanniti biifinokkire aanaho duuchare lende biifinsiro biifisate yinanni biifisate duuchu dani uduunni hasiisara dandaanno.

superimaarkeetete mirte superimaarkeetete mirteeti yinanniti ashshange hirranni mirte ikkitanna tini marte duucha wote gobba katammara heedhannote.

hara daa''attonna darama harate yinannihu mittu darginni wole darga harate daa'atate yinannirichi mitto darga nooricho maala'late daramate yinannirichi mittu darginni qarru kalaqemeenna xooqate.

Amma'no amma'note yinanniti mittu manchi ane gatisannoe anera woyyannoe yee hedannoricho magano'yaati yee maga'ne heerannoha hakkonne

Poletika poletikaho yineemmohu mitte daga hiikko garinni lophitannoro hiikko garinni sa'e hadhannoro hiikko garinni ikkitannoro hasaambanni garaati woyi massagote garaati

biifisate yinanniwoyite noose senssili ana lende wolere sesisate tenne biifisa danchate woyi ka'litannote biifisa lowo geesha faayate

Muronna laalo, muronna laalote yineemmoti duuchu dani murona laalo heedhano lawishshaho bunu muronna laalo heedhano bunu manchi beettira lowo geeshsha dancha horo aano.

seessaho yinannihu manchu beeti noosi biinfille baala biinfille lexxate assannore woy buudhannore woy uddirannore hakkoyere baala gamba assine seesaho yinanni.

biifisa biifisate yinannirichi mittoricho noorichi aana lende seekkine biifisa biifisate yine woshshinanni biifisa danchate.

biifisa, biifisate yineemmorichi mittu manchi noorichi aana lede lexxe biifanno gede assa biifisate yinanni biifisate yaa manchi beetti zanaa yaate lowontanni danchate.

mininna dubbu saada mini saadati yinanniti mini giddo heedhannota ikkitanna dubbu saada kayiinni dubboho heedhannote dubbu saadaha manchi beetti maalansa roorunniha di'itanno.

Muziiqa muziiqaho yineemmo woyte mite dagara woyi mite basera huurose xawisate ku'lano doogo ikkanna ,kulanni coyi bushano danchano ikko muziiqaho yine woshsha dandiineemmo.

hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mittu darginni wolu dargira yanna gundikkinni woy shiima yanna giddo harate horonsi'nanniha hodhishshaho yinanni lawishshaho kaameelunna xexerisu.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yinannihu mitto kalaqamino darganna kalaqaminorichira qooxeessaho heeranno ikkanna kalaqote yinanniti maganu qooxeessuno hatto maganu kalaqeeho.

hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mittu darginni wole darga harate horoonsi'nanniha ikkanna hodhishshu kuni saada woy kaameela woy yowolo ikkara dandaanno

Giwirina giwirinaho yinanihu sadatte iko bati losire galano manna giwirinaho yinanni giwirinamu gibankera iko maninkera lowo horo afirano

umu dananchooti yinannihu duuchu dani umu dananchi no. kolishshu waajjunna bullu no kolishshu noohu hawashahooti bullu heerawoohu roore yanna faranjeteeti waajju heerawoohu kayiinni geedhinirooti.

adawu agaraanooti yineemmori manchi beettira babbaxitino gawajjo iillitannokki gede agartanore adawu agaraano yineemmo kuri adawu agaraano hoogguro mannu mereero kipho kalaqantara dandiitanno.

looso, loosoho yinannihu mittu manchi hudirinohu itate hudirinohu duuwate kallinohu uddiranno gede looso loosa woyya geeshsha hasiisannote ,loosu manchu beetira qaraho.

Giwirinaho yinani woyite duuchu dani looso losinani lawishshaho giwirinaho yinanihu mittu manchi giwirinu looso losanohu duuchu gariti

godo'le godo'lete yinanniniti mittu manchi boohaarara woyi waanca adhara godo'lanno godo'leeti heewote godo'le ikkitanna lawishshaho puuletenna teennisete godo'leeti.

Borrote uduunne borrote udiinni duuchare borreessairate horonsi'nanniho lawishshaho hasi'noonnire shotunni borreessi'ne woyi borreessine amadate horonsi'nanniho

mini uduunne mini uduunneeti yininnnihu mini uduunne woy mine horonsi'nanniho babbaxinohu mini uduunni heerara dandaanno lawishshaho burcuqqo mini uduunnji giddo mittete.

sagallete yinaniti manchi betira itate ikitanna manchi betti coriqe game itenna godowissi giddo hose manchi betira wolqa uyitanotta sagalete yinanni

Daganna matte dagate yinaniti daga hoguro mangite di hedhano matteno hoguro mangite hedhara didanditano daganna mattete yinaniti lamenkare ganba asine daganna mattete yinanni

Odoo, odoote yinnanniti mitu woyi mite dagara odeessinanniha odoote yinnanni ,odoo lowo geesha manchi beettira horo uyittanote odoote.

odoo, odoote yinannihu mittu manchi afi'nokki daafira afanno gede kullansita ikkitanna odoo danchano woy busha odoo ikkitara dandiitanno.

daddalo daddaloho yaa mittu manchi mitore hidhe woy mitore hidhewooha wirro hire tirfiranno doogo daddaloho yinanni duuchu dani daddalo afirino.

seenslle seensilleho yinannihu mittu manchi seesanno gara woyi noosi seesi aana lexxe biifiro seensille horonsirino woy seesino yinanni.

mini uduunneeti yinannihu mine horoo'nanniha ikkanna lawishshaho mixashsho midaano diste mini uduunneeti yine baada woy gaada dayee.

Biinfile, biinfile yineemmo woyte mittoricho biifa giwinore babbaxino biifinsani uduune wole lende biifisa biifissate yinanni biifissa horontanni dasi yitano.

murote yineemmoti manchi beettira lowo horo uyiitannote manchi beetti itateno ikko hire noosi qarra tidhate woy woxe afirate lowo horo uyiitanno lawishshaho bunu muro lowo geya danchate.

daddalo daddaloho yinannihu duuchu dani daddali heeranno lawishshaho saada daddalannihu wolereno daddalara dandiinanni konne daddalo daddallanni wote birra tirfi'nanni.

sumuda sumudaho yinannihu mitte daga woyi mitte maateha mayiimmase kulannoha ayiimmasinna heeranno base baalankare xaphi asse kulannoha sumudaho yine woshshinanni.

Muronna laalo muronna laalote yinanniri murote yinanniti manchi beetti kaansoonni muro laaltenna itannota laalote yinanni manchi beetti itate murono laalono horonsiranno

Safote latisha safote latishati yinanihu safote latishi gobate lowo horo afirano safote latishi gido mitu mabrate wayinna dogo safote latishi gido mitoho

odoo odoote yinanniti afinokki manchira afanno gede seekkine odeessa odoote yinanni odoote yinanniti manchi beettira afinokkire afate lowonna woyya horo uyiitanno

sumuda sumudaho yinannihu mitte gobba ayiimma nooseha gara baala gamba asse amadannoha ikkanna sumudano yinanni sumudu duucha gobbahu wole gobbaho...

looso loosoho yineemmhu babbaxino dani loosi heeranno mangistete loosi, gillete loonsannihu heeranno kuni loosi gobbate lophora lowo geeshsha hasiisanno.

daganna maate daganna maatete yinanniti mittowa heedhannota ikkitanna maatete mitte beetisewe woye mittu mini manna ikkitanno daga kayeenni gobba

muronna laalo murote yineemmoti mitto barra kaynseenna laalote yineemmoti muro kaynsoonniti lowota ikkite gumma gummissuro laalote yine woshshinanni

Sagale sagalete yinanniti manchu beetti iteenna manchu beettira sagale unto ikkite kaa'litannosita baalantanni sagalete yinanni

Looso, loosoho yinannihu manchu mitu loossano looso ikkanna duucha yannara duuchu manni gamba yee loossano loossono loosoho yinanni.

Booharani mereersha booharani mereershi duuchu gari boharani mereershi no lawishaho mitore intani woyi anhani booharani booharshati

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu duuchu dani safote latishshi heeranno lawishshaho wayii doogonna maabiraate safote latishshaati.

owaantete yinanniti mittu manni wolu mannira owaatannore owaantete yinanni duuchu dani owaante heedhara dandiitanno lawishshaho hosopitaalete xagisirate owaante.

daddalo daddaloho yinannihu mittu manchi mitto uduunnicho woy mittoricho hire birra tirfiranno gara daddaloho yinanni lawishshaho waasa dadda'la ikkitanno.

Muro, murote yinanni woyte mitu manchi ayerenna manchi beettira sagalimate horora hosate iillittanota murote yine woshshinanni muro faayyate.

hara daa"atanna darama harate yineemmoti mitto bayiicho hara ikkitanna daramate yinanniti mittu bayiichinni wolu bayiichira qarru iilleenna daramate

Saafotte laatisha saafitte laatishatti yinemohu laawishaho maabiratte waayi doogo saafotte laatishi giddo mittoho saafotte laatishi daagatte lophora loowo hooro ano

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollanna dhagge manchi beettira lowo geeshsha hasiisano ,baattote ofollati yineemmoti gottimma lowo geeshsha

hodhisha hodhishaho yinannirichi mittu manch woye manch beetti shotunni mittu darginni wole darga harate ka'laaha hodhishaho yinanni.

Hara daa"atanna darama harate yinanniti mittu darginni wole darga hara ikkitanna daramate yinanniti mittu darginni wole darga xooqate daa"atate yinanniti mitto darga maala'late

mini saadanna dubbu saada, mini saada yineemmori mine calla horonsi'nannire dubbu sadaati yineemmori dubboho horonsi'neemmo kuri dubbu sadaati.

Minenna gallanni mine minenna gallanni mineeti yinaninhu mittu manchi galara yee mi'ninoha gallanni mineeti yinanni gallanni minni huaqqnniha woye sabbunniha ikkara dandaanno

ko"atte ko"attete yinanniti manchi beetti lekkate wodhate horonsirannota ikkitanna ko"atte manchi mituri gane mundiishshannokki gede kaa'litanno

giwirinna giwirinnaho yinannihu mittu manchi baatto loosire woyi saada allaa'le galiro giwirinna loosirino manchooti yinanni gobbankera roore anga mannu giwirinna loosiranno

sumuda sumudaho yaa mayaate sumudaho yineemohu mitte dagawiini mitto manna mayiimasi ayiimasi xawisannoha simudaho yinanni konne sumuda loonsannihu babbaxino daniniiti.

Superimaarkeettete mirte yinanniti duucha gabbara loosantinota ikkitanna tini supermaakeettete mirte mitu hadirino manni hasirino gari uduunne afirannowaati.

Elekitiroonkise elekitiroonikisete yinanniti duuchu dani uduunne ikkanna moobayile caameera telewishiinenna hattono elekitiroonikisete woyi tekinoloojete uduunne gamba assine elekitiroonikisete yinanni.

elekitiroonikise. elekitiroonikisete yineemmoti lawishshaho moobayiile kaameera hattono woloota telewizhiine"oo lawewoore baala ganba assine elekitiroonikisete yinanni.

Sagalete yinanniti mancuh beetti iteenna godowisi giddo keeshshite manchi beettira wolqa uyiitaonnte lawishshaho waasu sagalete giddo mittoho

hayyonna bude hayyote yineemmoti mittu manchi hayyo coyiiranno garibabbaxxanno, lawishshaho geerru lowo geeshsha hayyo coyiidhara dandiitanno shiimmaaddu kayiinni hayyo coyiidhe diaffanno.

muuziiqa, muuziiqaho yinannihu mitte dagaha mayyiimmasenna ayiimase heedhanno heeshsho gara kulannoha muuziqaho yinanni, muuziiqu yaa duuchu dani muuziiqu

minenna gallanni mine yinanni woyiite duuchu dani mini heeranno gallanni mineeti yinannihu mittu manchi galara yee mi'nanno mine minnannihu haqqunni woy kinchunni.

agatto agattote yinanniti duuchu daniti agattote dani no shaqqadonna kaajjado shaqadote yinanniti wayi shaqqadote kaajjadote yinanniti biiru haraqenna dimbisannore baala kaajjado agatto yinanni.

hodhishsha, hodhishsha yinannihu manch beetti mittu darginni wole darga milli yaate horonsi'rannoha hodhishshaho yineemmo, duuchu dani hodhishshi afamanno, yannilichu hodhishshi giddo kaameelu mittoho.

Ijara ijaraho yinemori mittowa minu ana mine urinsoniha ijaraho yinanni ijara mina dandinanihu siwukuninna woy kinchuni shafuniti

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshsheeti yinannihu duuchu dani tuqu xaadooshshi heeranno lawishshaho yannillichu tuqu xaadooshsheeti yinannihu lawishshaho feesibuuke telegiraamenna instagiraame tuqu xaadooshshi giddo mittoho

sumuds sumudsho yineemmohu mittoricho sumundoonni gara ikkanna mittu sumudi mittu sumudi wolu sumudiwiinni baxxannoha ikkanno sumudaho yineemmohu manchi beetto woyi mitte dagaha mayiimma kulanno.

muuziiqa, muuziiqaho yinannihu manchu beettira lowo horo noosi lawishshaho, manchi beetira aanno horo manchu beettira giddosiinni maccciishshantannosita wole.

Oddo oddoye ya mittu manchi wolu manchira afinokihura julano woyite oddo odesano yinanni oddote yaa akuyi oddo adhawu manchira harote

godolle godollete yinanniti duuchu dani godolle heexxanno lawishshaho lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le teenisete godo'lenna garanbulu godole heexxara dandiitanno

baatote ofollanna xagge baatote ofollanna xagge duuchu dani baatote ofolla dani heerara dandaano lawishshaho gottiima, eelallittenna woriima ikara dandaano.

Seenisile babaxewore buudhine woyi babaxewore biinfani gara seenisileho yinani duuchu seesu dani heerano.

ijaara ijaaraho yinannihu mittu manchi galara woy heerara yee mi'nannoha ijaaraho yinanni.

kalaqonna qoxeessa manchu beetti horonsirannoha ikkanna kalaqonna qoxeessa maganu kalaqino ikkanna kalaqunna qoxeessu giddo baatto haqqenna wayi no

mini uduunne mini uduunneeti yinannihu mine horoosi'nanniha uduunneeti mini giddoonni duuchu dani mini giddoonni heerara dandaanno mini giddoonni lowo geeshsha danchaho.

Babbaxxino danni uduunicho, babbaxxino dani uduunichi babbaxitinore afirinohonna tene yannara woyi babbaxxino manni babbaxino danni uduunicho horonsirara fushinoniho.

hayyonna bude mitte dagara duuchu dani hayyo woye budu heeransara dandaanno lawishshaho intanni woyi anganni gara kulanno budi heeransara dandaano.

Muronna laalo muronna laalo intannireeti murotenna laalote yineemmori babbaxxitinoti dani heeranna laalote danino heeranno konnira murono laalono intannireeti.

biirote uduunne biirote uduunneeti yinannihu biirote horonsi'nanniha ikkanna kuni uduunni duucha woyiite biirote woyi looso loonsanni darga horonsi'nanniho

umu danancho, umu dananchooti yinannihu manchi beettira umoho aanaho ciirannoho kuni dananchi ciirannohu kaaliiqi ciirara wore gedenni ikke suutu ikke ciiranno suutu ikke goofanno.

minenna gallani mine minenna gallani mine gallani mini manchu beetti galara yee woy goxe ka"ara yine minanni mineet minenna gallani mine duuchu garinni minanni lawishshaho haqqunni.

Sicconna badooshshe siccoho yineemmohu mitte gobbaha mayiimmase ayeemmase xawisanno badooshsheho yinannihuno hattooti

sagale sagalete yineemmoti manchi beetti itannoho ite goxannota ite duuwannota sagalete yine woshshinanni.

godo'lete yinanniti duuchu dani godo'le heedhanno lawishshaho lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le hattono teennisete godo'le kuri baala ganba assine godo'lete yinanni

Tuqu daadoshe tuqu xadoshe yaa duuchu mani mitowa ganba yee xadanowat lawishaho fb telegramena instgrame yanilicho tuqu xadosheti

koaatte, koaattete yinanniti manchu beettira lekkate wodhinannita ikitannna tini koaatte lekka godda''antannokki gede woy lekka hiqqantannokki gede horonsi'nannita koaattete yinanni

odoo, odoote yinanniti manchu beettira afinokkihura afanno gede afannore kullanni gara ikkanna duuchu dani odoo dancha no bushano hee'ra dandiitanno

Ammo'ne yinanniti mittu manchi ane gatisaae anera ikkanno anera shaano reyaano worano dandaannoe yaannoha amma'nanno gara amma'note yine woshshinanni

umu danancho umu dananchooti yinannihu manchi beettira umoho fulannoha ikkanna duuchu danihu umu dananchi heeranno kolishshunna waajju duucha woyiite mannaho afamanno.

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu mittu manchi mittu darginni wole darga sa'anno doogo hodhishshaho yinanniha ikkanna, lawishshaho kaameelu horonsi'nanni uduunni giddo mittoho.

kalaqonna qooxeessa kalaqote yineemmori maganu kalaqe worinore ikkanna qooxeessuno kalaqe worinoho lamunku manchi beetti heeshshora woy manchi beetti heeshsho biddi assate lowo horo afirinoreeti.

Poletika poletikaho yinanihu mitte daga galitano gara hedhano gara miitte ganba yitte toribite hasabe wodhitano gara politikaho yine wosha dandinanni yatte

Sagale sagalete yaa intannita ikkitanna inteenna godowaho keeshshite daahante manchi beettira wolqa hattono dhuka uyitannota sagalete yine woshshinanni

owaantete yinanniti mittu manchi woyi mitte daga uyiitanno ikkitanna tini owaante duuchu daniti heedhara dandiitanno kaa'lamote owaante

Muuziiqa muuziiqaho yinannihu mittu manchi wodanisira woyi macciishshamanni noosire wolu mannira woyi mangistete ikko wolu macciishshaanote sayiisanno sokka zeemunni saayisiro muuziiqaho yinanni

Safote latishsha safote latishshaati yinannihu mitte gobba lophora lowo geeshsha hasiisanno lawishshaho wayi maabiraatenna doogo safote latishshi giddo mittete

Muronna laalo muronna laalo lowo geeshsha manchi beetti ite lubbote heerate hasiissannorichi giddo mittoho duuchu dani muronna duuchu dani laalo gobbankera afantanno

maxaafffa, maxaaffate yinannihu duuchu manni mittu manchi buqqeesi giddo no egenno wolu mannira sayiisa hasi'riro borreesse worannoricho maxaaffate yinanni.

seensille seensilleho yinanniri kuri uduunnichi seesanno gara seensilleho seensanni woyite duuchu dani uduuni hasiisa dandaanno lawishshaho afooho riqqinanni chapistike hasiissanno

borrote uduunne borrote udunneeti yinannihu borro borreessate horonsi'nanniha ikkanna lawishshaho biire irsaasenna bilaakiborde borrote uduunni giddo mittoho

safote latishsha safote latishshaati yinanihu maabiraate waayiinna doogo safote latishshi giddo mittoho, safote latishhsi manchi beettira aanno horo lowote

mini uduunne mini uduunneeti yinannihu mini giddo horonsinanniha ikkana mini uduunni yaa duucha horo heedhannosi lawishshaho agidaame mini uduunicho ikkitanna mine sagale worre itate horonsi'nanni.

Xuqu xaadooshshe xuqu xaadooshshe yinannihu duuchu manni mitteenni gamba yee torbannowa tuqu xaadooshsheti yinanni xuqu xaadooshsheeti yinannihu yannallichonnihu facebook telegraamenna instagramete

muronna laalo muronna laalo yinanniti manhci beetti itate horonsirannota ikkitanna duuchu dani muronna laalo no lawishshaho zayitoone laalote

hara, daa''atanna, darama harate yinanniti mittu darginni wolewa hara ikkitanna daa''atate yinanniti marre jawa geeshsha maala'late daramate yinanniti agurre harate.

Daganna maate daganna maatete yinanniti dagate yineemmoti mitte gobba giddo mitto afoo coyiidhanni heedhannota ikkitanna maatete yinanniti kayeenni mitte helliicho wioy mittu qalchi woroonni heedhanno mittu mini mannaati

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwaho yinanniri reetinore ikko lubbote noore ikkitara dandiitanna manninsara woyi dagansara woyyinore loossinoreeti

Sagale sagalete yineemmoti manchu beetti iteenna godowisira dirrite babbaxxeyo horo uyiitannota murote yaa dandineemmo

owaante owaantete yinanniti mittu manchi wolu manchira woyi mitte daga wole dagara uyiitannota owaantete yinanni duuchu dani owaante heedhara dandiitanno

mininna biirote uduunne mininna biirote uduunneeti yinannihu minenna biirote horonsi'nanniho mini uduuneeti yinannihu mine horonsi'nanniho biirote uduunneeti yinannihu kayiinni biirote horonsi'nanniho.

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte woluwi dagginotta ikkittanna ashagate ba"anokki gede danchu garinni seesise worronnitta ikkittano superimaarketete mirte.

odoo odoote yinannihu mittu manchi woyi mittu odeessaanchi odessannore odoote yinanni tini odoo mitu manchira calla ikkikkinni duuchu mannira odeessinannite

Safote latishsha Safote latishshaati yinannihu lawishshaho maabiraate doogonna wayi mitto ikkanna manchi beetti woyi mitte daga lophora lowo horo aanno

Godo'le godo'lete yinanniti duuchu dani godo'le heedhara dandiitanno lawishshaho angate godo'le lekkate kaase godo'lenna teennisete godo'le ikkara dandaanno godo'le godo'linannihu boaharrara

Kalaqonna qooxeessa, kalaqonna qooxeessaho yinannirichi qarqartonkera heernnoha ikkanna kalaqonna qooxeessu duuchare amadanno lawishshaho haqqe dubbu saadanna baattote ofolla.

Amma'no amma'note yinanniti mittu manchi ane gatisannoe anera woyyanoe yee hedannoha amma'note yinanni gobbankera duuchu dani amma'no heedhanno

Daddalo daddaloho yaa mittu manchi daddalaanchu mittoricho hidhe tirfire hdihinohunni aleenni qole hiriro daddaloho yinanni daddalu gobbate lophora lowonta hasiisanno

Muro, murote yineemmoti manchi beetti itate sagalimate horonsiranotta murote yinanni duuchu dani muro heedhano darchose woyi gumase intanni muro heedhara dandiittano.

owaantete yaa duuchu manni mare owaante afi'ranno darga ikkanna konne darga duuchu dani manni owaante aara dandaaanno lawishshaho akka'minanni mine owaante uyiinanniwaati.

Baattote ofollanna dhagge baattote ofollanna dhagge duuchu dani baattote ofolla heedhanno gotti yitinoti xeichaamenna lagga kuri baalu baattote ofollooti

Afanitino gashanonna anuwa afantino gashano yinaniri afantino gobate iko balawa afantinore ikitana horonsano loose sainori dagate ikano

Hara Daa"atanna darama harate yinannihu wole darga harate daa"atate yinannihu mitto darga ha'ne maala'late daramate qarru kalaqameenna xooqate.

seensile, seensilleho yinayihu mittu noosi seensille lende babbaxxinore worre seensanni gara seensilleho yinanni, konne seensille woy seensilleho duucha horo heedhanno.

mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yineemmoti ,mini sadda yianniti mine heedhannota ikkitanna dubbu saada kayiinni dubboho heedhannota tini saada umoseno gargadhitannote

mini uduunne mini uduunne mini giddo horoonsi'neemmoha ikkanna mini uduunnira lowo horo noosi lawishshaho televisione mini uduunni giddo mittoho

Maashinubba maashinubate yineemmoti duuchu dani maashinubba heedhanno kuri maashinubba manchi beetti hedinoricho shotu garinni horonsirannote

poletika poletikaho yaa duuchu manni gamba yee gobbansa woyi dagansa hiittoonni marra''annoro woyi gashshannoro kulannoha poletikaho yinanni

daganna maatete yinanniti daga yinanniti shiima woy mitte gobbara heeranno manna ikkanna maatete yinanniti kayiinni mittu mini manna gamba assine maatete yinanni

daddalo, daddaloho yinannihu mittu manchi hidhinno uduunne wirro hirrannoha ikkiro daddaloho yinanni ,daddalo daddalanno mancho daddalaasinchoho yine woshshinanni.

Muuziiqa Muuziiqaho yinannihu manchi beettira duuchu dani muziiqu dani heeranno llawishshaho wi'late daafira hagiirru daafiranna dadillu daafira

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mineti yinannihu buna calla wodhinanniha ikkanna ,sagalete mineti yinannihu sagale worraniho bununna sagalete mini lamunku intanirenna anganirenna waa lawanore.

hijaara hijaaraho yinannihu minu aana mine minne worronnire ikkanna konne mine loonsoonnihu haqqunni woyi kinchunni woyi siwiilunni ikkara dandaanno

mininna biirote uduunnicho, mininna biirote uduunnichooti yinannihu mini uduunnichooti yinannihu mine calla hee'rannoho, biirote uduunnichooti yinannihu kayiinni biirote horonsi'nannita kulannoho

Superimaarketete mirte yinanniti ashangenna gonde hiranitta ikkittanna tini superimaarketete mirte mannu roorenkanni jajjabba quchuma horonsirano.

Muronna laalo murotenna laalote yinanniti duuchu dani muronna laalo heedhanno lawishshaho gumase intanniti laalo heedhara dandiitanno darose intanniti muro heedhara dandiitanno

Supperimarkeettete mirte Supperimarkeettete mirte lowo horo noose Supperimarkeettete mirte intannihu jajjabbu quchumira ikkanna shiimmaaddu quchumira hakkeeshsha dintanni

Mini uduunneeti yinanniri gobba horonsirate injaannokkiha mine calla roore yanna horonsi'nanniha mini uduunneeti yinanni lawishshaho gonxanni firaashe mini uduunneeti yinanni

Egenshiishsha egenshiishshaho yinannihu mittu manchi afinoha afinokkihura kulaasincho fushshe xallannoha egenshiishshaho yinananni duuchu dani egenshiishshi heerara dandaanno

daddalo, daddaloho yaa manchi beetti heeshshora lowo geeshsha hasiisannoho lawishshaho, loose woy daddale lophate lowo birra afi'rate daddalu hasiisanno.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yinannihu maganu kalaqino kalaqo ikkanna, qooxeessaho yinannihu maganu kalaqino kalaqira qoxeessa qoxeessaho yinanni.

Roso, rosoho yinannihu manchu beettira lowo horo afirino lawishshaho anfonikkiricho affate rosa hasiisano ,nabbawa dandaate rosa hasiisano.

Baadi xagga, baadi xagga jajjabbu manni xibbaho xagicho affanno yine hendanni. Duuchu xibbira xagicho uuyiituro baadi xaggaati yinanni. Baadi xagga yinanni

muuziiqa, muuziiqaho yinannihu manchi beeettira lowo horo afi'noho lawishshaho hedannore woy giddosi amaxxe noore baala odoote gede asse muuziiqunni kula dandaanno.

Egenshshiishsha, Egenshshiishsha yineemmohu afinokkihura afanno gede iillinshanni doogoti. Egenshshiishsha afa hoogino manchi lowo geeshsha godda'amara afa hoongetenni reeyaara dandaa.

biifisa, biifisate yinannihu duuchu dani biifinsanni gari hee'rara dandaanno, biifinsannni woyte duuchu dani haqqe woy duuchu dani kinna horonsi'ne biifisa dandiinanni.

Baadi xagga, baadi xagga yinnanniti mannu jajjabbu manni duuchu xibbira haqqa woyi haqqu bulbule dara baadi xagga.

umu danancho umu dananchi umu aana afamannoha ikkanna duuchu dani umu dananchi hee'ranno kolishshunna waajju.

mininna dubbu saada, mininna dubbu saadaati yineemmoti mini saada mine galtannota ikkitanna dubunniti kayiinni dubboho galtannote mininna dubbu saada mereero noo badooshshi maatikka? lamenta tsaafi.

looso loosoho yaa manchi beettira calla ikkikkinni gobbate lophorano lowo horo aanno lawishshaho duuchu mannira loosaasine seekkite lossuro duuchu mannira horo aanno

amma'no amma'note yaa anera kkannoe yee, hasiisannoe yee amma'ne maga'nanoha amma'nate woy amma'note yine woshhsinanni.

seesa seesate yinaniti mittu manch woye mitte mancho noose xumilli aana lexxite asitanoricho seesaho yinanni seesate duuchu dani seesu uduuni no